Sare wonde masin ndade bo nde nyibama nyiɓalo jamanu sudu do sudu, ɗum andira bippu. nda tayis ɗo takki ha mahiman, nda paune fere-fere nda leɗɗe bo irin je fulawaɗo, nda ɓoggi je hite lantarki bo ɗo nyifiti ha do leɗɗe hitelantarki.

Ɓingel ɓingel debbo ɗo nyauɗo on, nda bo misalu naunande saatunde on ha hundugo maako, ha nangi dou nirgal kine mako ha yotti seera hitere maako, oɗo ɓorni bo limse ole-ole, nda ndottijo ɗoo bo marɗo sumukkare ɗo, ko latta babirawo maako malla bandiko feere wari ɗo laara mo, ɗakki mako bo nda likita ɗo joogi defte ha sera maɓɓe lattan anko on bo tema waari ɗo larta yaake njamu nyauɗo man.

Leggal ngal awama bo haa nder ngumbal fere latti ɗum ɗo taskite ngam awugo leɗɗe ha sare, lattabo leɗɗe man ngam paune on ko ma rimoje. Ɗoni misalu holli ni leggal on ɗom paune ha sare ɗum wiyete fulawa, sare bo nyibalo woɗɗdu masin ngam nda ɗo tanki da tais.

Caɓɓulle, Caɓɓulle ni ɓiɓbe leɗɗe on nyamete ɗe, bo to fuɗ’i taugo ni na seto ɗe woji ɗe bendi ba, ha dou ni nda caɓɓulle ma, caɓɓulle sare on bo ɗe ɓendi ɗe fu maje, nda ɗe, ɗe woji be wati ɗe bo ha nder silawo owato kondo, ɓeɗo sorra ɗe den bo luddate nder ɓiɓɓe leɗɗe nyameteɗe belɗum bo masin.

Sitetion waya, napumai bo gam doh watan lengi jude mùm to chajan mal la woggan lemse don naftira on ha goddo watata ko naftirta be hite fotu hautani dum gam houtinana wutinirowo bé man, dadɗum bo mardum boggol balejum.

Rula, ɗo naftire bo ha fonndugo wakkati windugo. Ɓikkoi jangirɗe on bo hutinirta be man. Ɗon marɗum tolɗi tati lollirte ɗum trai angul. Ɓikkon jangirɗe bo hutinirta be man ha fonndugo, ma to windan kuje konandi bananta fonnde-fonnde.

Nafu jaridaaji bo ngam janngugo habaruuji. Haa ɗoni ndaa jarida on, jey kampani deeli son, ɓe ɗo winndi bo habaruuji fere fere haa ɓanndu man, ndaa fotooji himɓe. Ɗo fu bo haa jarida on,a janngata a heɓa habaru lugguɗum dow kuje no fe’iri haa nokkuure.

Alluha ɗo ni ɗo holla nonde jangirde andirade hanif collej ha birniwol kano, nden ko winda ha ton bo ɗo hollina dou ɓe ɗo sora patakeji heɓugo dungayere nastugo ngam janga ha jangirde nden ɗum hiitande ujune ɗiɗi e nogas e nay, ya ha go ujune ɗiɗi e nogas e jui, deni fu to jangirde do mare haje sorugo ko andingo fukarabe marbe haje nastugo banani mai ɗo waɗe ɗum taka ha alluha natorde jangirde man, ngam kala pukaraji fu to lari and an.

Yeri. Yeri bo rowɓe ɗo naftira ɗum on haa paune muɗum, ɓe ɗo waɗa ɗum haa noppi. Yeri man bo nda ɗum haa ɗo ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko be nanta ba danejem-danejem ni. Yeri man bo biya noppi ɗiɗi on, paune on nde rowɓe wadata ngam fottengo worɓe.

Goɗɗo ɗo dari, oɗo wati juɗe mako bo handerjiba, oɗo faɗi paɗe mako kamvas be nanta toggore mako be nanta sarla. nda ves mako bo danejum. ha bawo mako do bonyi balo fere on ɗum jamanu, misalu hollini oɗo dari ha ɗakki mahol man on oɗo titi lawol bo.

Luumo, lumoni babal Sorrugo kare'on nonde fere-fere, haɗoni lumo'on ha wakkere bo ndeɓe Sorata ɓibbe ledɗe diga goibaje, chabɓulle, lemu, benanta Piya, benanta none ɓibbe ledɗe fere-fere. Nda roɓe haton Sippoɓe ɗum nda Sodoɓebo yaaliri.